waaw ñoo ngi ñaan <hesitation> képp koo xam ne nekk nga membre Fapal <breath> nga woote ci numéro bii ñu lay jox <noise> ñoo ngi ñaan képp koo xam nekk nga membre Fapal nga bipé ci numéro bii ñu lay jox bu ko defee suñuy ndaw daañu la woo ci yeneen i leeral numéro bi 33 869 19 24 33 869 19 24 33 869 19 24 su